Efano otali ulike eshina lyoku nyanyula omwiidhi opo gu vule kuliwa keengombe ngoka guna iiiyungitho yolutu lwoongombe adhihe. Omwiidhi nguno ogwa simana shashi oha gu vulu oku landithwa ando ndele mwene gwokashina hano otaka mona mo iimaliwa mbyono hayi vulu oku mulandela okashina kamwe kiili akale wo ena uushina owundji woku ningi omwiidhi goongombe. Oongombe odha simana moshigwana.

Ondjuhwa oyo oshinamwenyo shoka hashi munwa unene kaanafaalama yaaNamibia. Ondjuhwa oko okanamwenyo okanambili hoka haka vulu okumunwa kaantu oyendji, oshoka ohaka li owala kehe oshinima. Kondjuhwa ohatu vulu okumona ko iikulya, ohatu vulu okuyi landitha ndele tatu mono mo iimaliwa. Ondjuhwa ohayi vulu okuninga ookuume ketu, oshoka ohayi tu pendula ethimbo lyongula, opo tu vule okupenduka.

Omuwa tate Kalunga sho a shita uuyuni wa yoolokatha, okwa shita wo niiyamakuti, iinamwenyo ano yi ili noyi ili. Yi na omalwaala omawanawa, ngoka haga vulu okuhila omuntu a li e li kokule, opo a hedhe popepi. Ngaashi oohi ndhoka dhi li mefuta nenge to vulu okudhi landa e to dhi tekula megumbo lyoye ohadhi hili wo aatalelelipo, opo ya tale yo taa vulu okufuta ye ete iimaliwa moshilongo.

Pehala aantu yanyanyukwa olyo ehala enyanyukwi nenge ehala lyombili. Aantu shampa ya munu iikwamboga niiyimati yawo ohaya gonga nee taya kundathana taya yolo pamwe, oshoka oya longa nuudhiginini. Ohaya kundathana nee kutya iilongomwa yawo mbyono otaye ke yi longa ngiini, otaye ke yi landitha ngiini opo ya vule oku imonena mo iimaliwa.

Kalunga omanenenene ngono omushiti gwa kehe shimwe okwa shita uuyuni, ta shiti iinyengandunge oyindji ngaashi a shita oondundu kuna omamanya ogendji, komamanya ngano oku na omamanya ngoka gena iilonga oyindji, haga vulu ano okuningwa omasiga ngaashi unene kaawambo. Unene ngaashi aataleli po yomoshilongo shetu ohaye ya ndele e taya londo komamanya huno tayi ithaneke opo nee tu vule oku imonena mo iimaliwa yetu.

Mefano ndino otamu monika iimeno hatu yi ithana oomavo. Omavo otaga monika geli momeya ngoka haga logithwa wo oku panga aanona mboka taa pwatuka omutse. Omavo ohaga panga wo iilalo mbyoka hayi kala kohi yomalaka. Omavo oha vulu wo oku landithwa eto monomo iimaliwa tayi vulu oku ku kwathela.

Opena omahala ngoka omawanawa dhingi omahala ngoka tovulu oku katalelapo naanegumbo yoye. Omahala ngoka tovulu oku kutha kuume koye opo wuka talelepo wu uve ngaa ombepo yilwe. Omahala ngono ohaga eta woo aatalelipo oyendji oshoka ohaya fuuka noonkondo kuushitwe uuwanawa. Omahala ngaka ohaga eta ombili kaantu mbono yi ininga nayi.

Aanafaalama oyendji ohaamunu oondjuhwa, oondjuhwa dhoka hadhiyeetele iimaliwa. Ondjuhwa osho oshinamwenyo oshipu okumunwa, shaashi ohashitana mbala. Oondjuhwa ngele owedhimunu ohadhivulu okutweetela iimaliwa, iimaliwa mbyoka tayivulu okukandulapo omawudhigu ogendji. Omawudhigu ngaashi goosa nenge iituthi yomanyanyu. Ondjuhwa ohayivulu woo okutelekwa onyama ndjoka hayivulu okulandithwa yiliwepo.